Baabi ahye, na odumgyafoɔ kaa si lɔɔre kwan mu wɔ baabi a ahye no anim, na nkurɔfokuo nso gyinagyina lɔɔre kwan no mu rehwɛ deɛ ɛrekɔ so. Ahyɛn ahodoɔ bebree ahyehye, saa ara na adan nso ahyehye.

Mmarima nson ɛwɔ dan bi so na wɔn mu nnum ɛhyehyɛ ngusoɔ binom agugu wɔn ntaadeɛ so, na wɔn mu nnan ɛhyɛ ɛkyɛ a ahosuo no ɛyɛ akokɔsradeɛ. Na wɔreyɛ efidie a ɛtwe awia no ahoɔden ɛde ma anyinam nkanea ho adwuma.

Mmea awɔtwe bi a wɔn nyinaa yɛ ebibifo, na wɔgyina nwuram baabi. Nnua sisi wɔn akyi, ɛnna afiri a wɔde twe owia ahoɔden ma anyinam nkanea si wɔn anim, na wɔn nyinaa asosɔ wɔn nsam apagya kɔ soro, na wɔn mu nsia hyɛ atade korɔ, na wɔde ngusoɔ blue agu wɔn ntare no so.

Barima bi egyina nnua dan bi anim na car battery nnum esisi ne kyɛn. Wɔbu ne mu ɛhyehyɛ glass a ɛtwe owia ahoɔden ɛma ɛnyinam kanea ɛsɔ na ɔhyɛ ataadeɛ a ahosuo no yɛ tuntum.

Aborɔfo binom ahyia, na wɔn nyinaa hyehyɛ adwuma atadeɛ a ahosuo no bi yɛ ahabammono, ɛna ɛbi nso yɛ kɔkɔɔ, na wɔdsane hyehyɛ ɛkyɛ a ɛbi yɛ fitaa. Na ɛbi nso yɛ kɔkɔɔ. Na ɔbarima baako gyina wɔn mfimfini ne wɔn rekasa.

Obronin baa bi gyina abɛɛfo gyaade bi mu, na ɔhyɛ atadeɛ a ahosuo no, aseɛ yɛ kɔkɔɔ, ɛna soro yɛ blue, na ɔkuta kɔpo ketewa wɔ ner nsa benkum mu, ɛna cake wɔ ne nsa nifa mu, na ɔrenom tea.

Nkurɔfoɔ bebree ato santene kitakita wɔn baage ne wɔn kɛtɛ a wɔrekɔ. Wɔnenam nwuram. Mmaa ne mmarima wom. Mmaa no bi gu mmayaafi, na mmarima no bi nso gyinagyina nnua ase retwɛn wɔn.

Nnyata, ɛna akoɔ wɔ nwiram baabi, na nnyata yi atu ahyɛ ɛkoɔ no mu baako a wɔne no repre. Na akoɔ a aka no gyina akyire a wɔntumi nyɛ hwee, na gyata panin no de mmirika repa ɛkoɔ no so.

Abɔfra bi da hɔ a ɔde n’agodeɛ ɛredi agorɔ. Agodeɛ yi ɛyɛ keteke nketewa a keteke kwan ɛka ho. Na nkorɔfoɔ nketenkete bi gyinagyina keteke no ho, na n’ani agye pa ara wɔ agodie no ho.

Fam agudeɛ adwumayɛfoɔ reyɛ adwuma wɔ wɔn mfidie ho, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntadeɛ ne ɛky. Ɔbaako hyɛ ahwehwɛniwa tuntum. Mmienu gyina afidie bi ho a wɔrekyinkyim, na baako nso gyina wɔn nkyɛn wɔ afidie baako ho, ɛna nna bi gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn a wɔreyɛ adwuma no.

Nkurɔfoɔ baanan a wɔwɔ ɔdan bi mu. Ɔbaa baako na mmarima abiesa, na wɔyɛ aborɔfo. Ɔbaa no de mmaayaafi akata ne tiri ho, na ɔbarima no baako te wheelchair mu, ɛnna wɔn nyinaa wɔkita nnua bi mu rekyerɛkyerɛ ho ade bi.

Enyinam ahoɔden adwumayɛfoɔ bi afo high tension ɛeryɛ ho adwuma, na wɔn ntaadeɛ a wɔhyɛ no ahosuo a ɛyɛ blue ɛne akokɔsradeɛ na wɔhyehyɛ nkyɛ mfitaa mfitaa. Wɔguina apakan bi mu ɛwɔ soro a apakan no ahosuo ɛyɛ orange.

Papa bi te gallon a ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ so, na laptop si ne srɛ so. Na ne nsa benkum so no, wahyɛ edwa wɔ hɔ, ɛna ne nsa nifa so no, afidie a wɔde twe owia ahoɔden ma anyinam nkanea nso si hɔ, ne afidie nketenkete bi. Ne nyinaa si akonnwa bi so.

Mpaboa a ɔde awhene ɛna ɛsiesie ho ɛna ɔde ahyɛ egua yi. Na awhende no ahosuo ahoroɔ ɛna ɛwowɔ mpaboa yi so. Ebi yɛ kɔkɔɔ, fitaa, ahaban mono, akokɔ sradeɛ ɛne sika kɔkɔɔ ahosuo.

Papa mpanimfo abien bi wɔ ɔdan bi mu. Na ɔbaako te akonnwa so a wɔde ntama fitaa akyekyere ne kɔnmu egu ne so. Na ɔbaako gyina hɔ a ɔhyɛ kyɛ ne ahwehwɛniwa. Na okita abɛɛfo aniwa de reyi nea ɔte akonna no so no no ti.

Kente ahoroɔ bebree a n’ahosuo no bi yɛ akokɔsradeɛ, kɔkɔɔ, ahabanmono, fitaa, bruu ɛne nea ɛkeka ho, ɛne ntama a wɔde ahyɛ gua, na gua no ɛyɛ fɛ. Na maame bi te gua no anim a ɔde ne ti ato kente ne bi so a ɔreserew, na ɔhyɛ apron pink.

Ɔdan fɛfɛɛfɛ bi a wɔn asiesie mu, nkonnwa sisi hɔ a pono si mfimfini, na aduaba gu kyɛnse bi mu ɛne nwoma sisi ɔpono ne so ɛne n’ase. Ɔpono nketenkete abien nso sisi hɔ nkanea sisi so, ɛna mfonini ɛbobɔ ɛban ho, na ɔban no ahosu yɛ fitaa.

Aborɔfo mmaa ne mmarima a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, wokita ntwerɛeɛ bi mu wɔ nsam, mmaa ɛwɔ mu a wɔhyehyɛ ɛkyɛ, na mmarima nso apagya wɔn nsa. Ɔbarima baako kita akasamu a ɔrekasa agu mu.

Nkurɔfo bebree gu asubɔntene mu reguare. Ebi yɛ mmea, ebi yɛ mmarima. Ebi yɛ Aborɔfo, ebi nso yɛ Abibifo. Ebi amema wɔn nsa so, ɛna ebi ani kyerɛ faako.

Ɔdan a wɔasiesie mu fɛfɛɛfɛ, nkanea sensɛn soro, ɛna nkonnwa sisi dan no mu. Apono akɛseɛ abien sisi nkonnwa no mfinimfini, ɛna nketenkete nso sisi nkonwa no nkyɛn. Mfonin bobɔ banno ho, na ɛdan nomu ahosuo yɛ fitaa.

Mmarima baason a wɔreyɛ adwuma wɔ abɔnten so, woriyi ɔkwan, na ɛhyɛn kɛse a ahosuo no yɛ akokɔsrade asi hɔ, na mmarima ne mu abien kita afir a wɔde ritwa ade a wɔde reyɛ adwuma no ɛbi. Wɔhyehyɛ kyɛ, ɛna wɔde ade akatakata wɔn anim.

Ɔdan a wɔn ɛsiesie mu fɛfɛɛfɛ a kanea bobɔ mo a ɛrehyeren. Akonwa fitaa bi si hɔ a ɔpono tuntum si ne nim. na nwhiren wɔ ɛtoa fitaa mu si ɔpono yi so na ebi nso si akonwa no nkyɛn. Nkonwa bi a ɛyɛ tuntum nso si hɔ a sumiɛ fitaa egugu mu na ɛgyinamoa bi nso da akonwa tuntum no anim.

Mmea ne mmarima a wɔwɔ eguadibea, na ɛnam gugu bowls mu sisi hɔ. Ɔbea no baako kita bowl no baako a ɛnam wɔ mu, na wadan ne ho rehwɛ wɔn a wɔwɔ ne nkyɛn no. Mmea no nyinaa bobɔ duku, na ebi de ntama abɔ wɔn asene.

Ɔdan fɛfɛɛfɛ a wɔde ade fitaa ɛne tuntum asɛ fam. Nkonnwa ɛne apono sisi saa ade yi so a wɔde nhyiren ne nneɛma asiesie so. Kanea bi si so, ɛna cupboard bi nso asi nkonnwa n’akyi a wɔahyehyɛ ade wɔ mu fɛfɛɛfɛ.

Dan bi a adeɛ wɔtena gya wɔn nan gu mu si wɔ, cupboard bi w asi nkyɛn. Ɛna ebi nsoso ɛbɔ ban ho ɛwɔ soro. Nkanea sensɛn hɔ, ɛna nhyiren asisi cupboard yi so. Ade a wɔde pepa wɔn ho sɛ wogyaw wɔn nan so sisi hɔ. Ɛna ahwehwɛ bi nso ɛbɔ ban ne ho.

Ahyɛn bebree sisi ahyɛn gyinabea, na ahyen no ahosuo no, ebi yɛ akokɔ srade, ɛna ebi nso yɛ fitaa. Na nkurɔfo bebree wɔ ahyɛn gynabea redi akɔnneaba. Adan bebree no nso atwitwa ahyɛn gyinabea no ho ahyia, na dwumadie rekɔ so wɔ ahyɛn gyinabea hɔ.

Nsutene a asono bebree gyinagyina ano. Nnua ahorow bebree nso sisi hɔ, na asono no akɛse ɛna nketewa wowɔ mu. Ɛhyɛn ketewaa bi nso si hɔ a nkorɔfo bebree wowɔ mu.

Ɔdan a wɔn ɛsiesie mu a ade bi bɔ ɛban no ho na ɛban no ahosuo ɛyɛ brown. Nkonwa fitaa ɛne tuntum sisi ɔdan no mu. Na nkɛntɛn a wɔn awene nso sisi hɔ. Ade fitaa bi sɛ fam a ɔpono si so ɛna kanea bi nso si nkyɛn.

Ɛdɛm, a nkonwa esisi ɔdan yi mu na sumiɛ egugu nkonwa yi mu fɛfɛɛfɛ. Apon ɛbien nso sisi nkonwa yi ɛnim na apono yi sisi adeɛ wɔde ase fam so. Ɔbɔnyunu ɛna television nso ɛbobɔ dan no mu. Na nwhiren nso sisi hɔ.

Ahyɛn gyinabea na ahyɛn sisi hɔ bebree, na nnipa bebree nso nenam mu. Ahyɛn no nyinaa ahosuo yɛ fitaa, na adan bebree atwa ahyɛn gyinabea no ho ahyia. Ebi yɛ abansoro ɛnna bi yɛ nnuadan nketenkete a wɔtontɔn adeɛ wɔ mu. Mmaa ne mmarima redi akɔnneaba.

Bambɔfo rebɔ mpayinfo abien bi ho ban. Ɔpanyin baako de adeɛ akata n'ano, ɛna ne hwene, ɛna ɔhyɛ atare soro ne fam dodoe. Ɔpanyin baako no nso aɔka ho ho hyɛ ase tuntum ɛna soro bibire.

Adan a ahosuo no yɛ fitaa ɛne kɔkɔɔ sisi bea bi. Na ɛhyɛn ahorow bebree nso sisisisi hɔ. Nhwiren wɔnom na nsesan nso wɔ hɔ. Na nsu taa mfinimfini a wɔde nhwiren bi asiesie ho. Beae yi sɛ Ghana sukuupɔn a ɛwɔ Nkranman mu.

Ahonin nson ɛsisi ade bi so ɛwɔ nsu mu, na atɛntɛbɛn sisi wɔn ano a wɔrebɔ mu. Wɔn akyi no, ohonin bi nso gyina ade bi so a watene ne nsa hwɛ n’anim. Ɔdan bi si saa ohonin yi akyi a ahosuo ɛyɛ nsonson. Na nnua nso wowɔ ɛhɔ nyinaa.

Abaamuwa bi te ɔdan bi mu wɔ pono a ahosuo no yɛ fitaa ho. Na abaamuwa yi kuta afiri bi wɔ ne nsam. Na afiri foforo bi si n'anim wɔ pono no so a ɔde nea ekita ne nsam no reyɛ nea ɛda pon no so ho adwuma.

Nkorɔfokuw bebree a wɔn ato santen wɔ pata bi anim. Na wokitakita nkyɛnse, ɛbi kita akɛse, ɛna ɛbi nso kita nkyɛnse nketewa, ɛbi de yɛ abien, ɛbi nso de yɛ maako maako. Mmofra wom, mpanin wom, mmea wom ɛna mmarina nso wom.

Mmea ɛtete ɔdan bi anim, aborɔfo wɔ mu, ɛna abibifo nso wɔ mu, mpanin wom na mmofra nso wɔ mu. Na bibini baako kura aduan wɔ nsa apakan mu, na nnuan gugu kyɛnse a ahosuo no bi ɛyɛ ahabanmono ɛna bibire na ɔrekyekyɛ ama mmea no a wɔtete hɔ no.

Nkorɔfo bebree abɔ dɔmpim na ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Ebi kita nkrataa a wɔn akyerɛ ade wɔ so ɛna ebi nso kita frankaa a ɔrehim. Mmea wɔ mu, mmarimma wɔ mu na ɔyɛ abrɔfo. Ebi hyehyɛ ɛkyɛ ɛna ebi nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Mmea abiesa bi ɛgyina ɔdan bi mu, ɛhɔ na wɔyɛ abɔde mu nyansa mu nhwehwɛmu. Na wɔn nyinaa ataade nguso a n’ahosu no yɛ fitaa, na wɔde nsabɔha a ne su ɛyɛ biredum ahyehyɛ wɔn ns. Na ɔbaako ɛne mmienu no rekasa. Na wɔn nyinaa hyɛ ahwehwɛniwa asosɔ ti mu.

Nkonnwa sisi ɔdan bi mu, na pono si nkonnwa yi anim. Sumiiɛ nketenkete bi gugu nkonnwa no mu a ɛyɛ fɛ, na mfonin bobɔ ɛb ɔban no ho. Ade bi sɛ fam ɛnna nkonnwa no sisi so.

Beaeɛ a wɔtɔn nam wɔ gua so. Nkurɔfo bebreeee redi akɔneaba. Ɛbi gyina ɛnam no bi anim retɔ, na obi gyina ɛnam no bi nso ahyɛ atare kɔkɔɔ,, na ɛkyɛ, na mpaboa. Ɛnam ahorow wɔ hɔ. Ebi wɔ kɛntɛn mu, ebi gugu apon so ɛna ebi nso wɔ apaawa so. Wɔn abiebie kyimii nso wɔ gua so.

Mmea ne mmarima a wɔwɔ ayi bi ase na mmea abiesa resaw, na mmarima no rebɔ twene. Wɔn afurafura ntama tuntum na ɔbaa no baako afura ntama kɔkɔɔ wɔ ase de ade agugu ne nsa ase. Na ɔbarima nso baako ka wɔn ho a wɔresaw.

Mmea ebiasa ɛwɔ fihyia bi mu. Ɔpanyin baako ɛna mmɔfra ebien. Na kukuo bi si hɔ a kora esi mu nso a nsu regu kukuo no mu. Na kɛntɛn a wɛdua ade nso wɔmu sisi wɔn akyi ɛna wɔn nkyɛn. Na ɔbia panyin no kuta kora a ɔrewhie nsu ɛfiri mu ɛgu abofra no baako so.

Nkwadaa abiesa bi wɔ baabi. Na wɔyɛ mmea. Ɔbaako te wheel chair mu reserew redepia wheel chair no. Na ɔbaako nso de mmirika di wheel chair no akyi. Ɔbaako gyina nkyɛn de ne nsa asi n'anim ɛkyerɛ baabi fofor. Na wɔyɛ aborɔfo mmofra.

Asubɔnten bi kodoɔ ahosuo yɛ kɔkɔɔ esi so. Na nwura wɔ asɔbɔnten no akyi. Ɔbaa bi wɔ asubɔnten no anim a okita nam wɔ ne nsam. Nam kɛse baako wɔ ne benkum so. Ɛna ne nsa nifa kita nam ahorow a wɔde ade akyekyere abɔ mu. Ɔbaa yi de ntoma abɔ n'ase na ɔbɔ duku na ɔreserew.

Mmea mpanyimfo ne mmarima mpanyimfo ɛne mmofra a wɔtete lɔɔre kwan ho a wɔresrɛsrɛ sika. Wɔtete fam, na ɔbarima baako te gallon akokɔsrade so. Naaa nneɛma sisi wɔn anim a wɔsrɛsrɛ sika no gu mu. Nkurɔfo nso redi akɔnneaba wɔ kwan no ho. Hyɛn ɛna ateaseakɔ nyinaa nso wɔ hɔ bi.

Mmarima du ne mmaa abien wɔ dan bi mu. Na wɔwɔ afiri bi ho. Ɔbarima baako a ɔhyɛ ataare fitaa ne ase jeans koto afiri no anim de ne nsa aso mu. Wɔn a wɔaka no nso, binom aso afiri ne mu ɛbi abu wɔn mu wɔ afiri ne so na wɔrehwɛ anim.

Aborɔfo bebree tete nkonnwa so wɔ dan bi mu. Mmea wɔ mu, mmarima nso wɔ mu. Na ɔbaa baako gyina wɔn anim a ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ akita akasamu tuntum mu, na ɔrekasa akyerɛ wɔn a wɔtete hɔ no.

Nkurɔfoɔ bebree atoto santene ahoroɔ wɔ petee bi so. Mmea wɔ mu na mmarima nso wɔ mu. Ebi gyinagyina, ebi tetew hɔ, ɛnna ebi nsu abu wɔn mu. Ebi de ade akata wɔn hwene ano na ebi hyehyɛ kyɛ na ebi nso nhyɛ kyɛ.

Maame bi a ɔhyɛ ataade fitaa de ade fitaa akyekyere ne ti te ade fitaa so. Na ɔde a n'ahosuo no yɛ fitaa asɛw n'anim na ɔde nneɛma asisisi so. Nkrɔfo bi wɔ ne n'akyi ne ne nkyɛn kura afiri a wɔretwa maame yi mfioni. Na kɔps sisi ade mu si ade so. Aduane wɔ plɛt fitaa so na coal pot bi nso si maame yi anim.

Mmarima abiesa bi wɔ ɔdan bi mu a wɔtotɔn nnuro wɔ mu. Wɔahyehyɛ nnuro bebree wɔ ɔdan yi mu a ɛwowɔ shells mu. Barima no baako a ɔhyɛ ataade fitaa wɔ soro na trawsɛs tuntum gyina hɔa baako gyina counter no akyi a ɔrekyerɛ ade ama no.

Aborɔfo mmaa nnan wɔtete onwunu bi ase, na wɔn nyina retwitwa ntoosi gu bokiti a ɛsisi wɔn anim mu. Ntoosi yi bi wɔ nkenten a ahosuo yɛ ahabammono sisi wɔn nkyɛn, na nsu wɔ bowl bibire mu si ɔbaako nkyɛn.

Abrɔfo mmaa ne mmarimma a ɔgyinagyina beaeɛ bi a efunudaka si wɔn mfimfin. Wɔn nyinaa hyehyɛ ntaade tuntum, tuntum, na ɔde kyiniiɛ tuntum ɛsisisi wɔn so. Na ɔbarima ba panyin baako gyina funudaka no anim ekuta nwoma bi ɛbue mu a ɔrekenkan.

Nkurɔfokuw bebree wɔ sinihwɛ dan mu rehwɛ sini, na kanea a ɛyɛ bibire rehyerɛn wɔ ɔdan no mu. Wɔtete nkonnwa so. Abusuakuw bi nso wɔ fi a wɔrehwɛ television. Wɔtete akonnwa mu a ɛyɛ, ɔkuno, ɔyere ɛna ɔba, na TV no bɔ ban ho, na ɛban no ahosuo yɛ fitaa.

Oyikyerɛ ekuo bi ɛwɔ baabi a ɔreyɛ wɔn oyikyerɛ yi bi na nkorɔfoɔ bebree wɔ hɔ a ɔrehwɛ wɔn. Ɔbarima baako te fam ɛna ɔbaa baako gyina ne so a ɔresaw. Na ɔde anigyeɛ na ɛreyɛ oyikyerɛ yi.

Mmɔfra baanu a ɔredi agoro. Wɔn nyinaa wɔyɛ mmarimma abibifo. Na ɔde nnua abobɔ ɛhyɛn. Na mmienu ɛte ɛhyɛn yi mu ɛna mmiɛnsa noa aka no ɛrepia ɛhyɛn no.

Abusuafo baanum a ɔte mpa so. Ɔkunu, ɛyere ɛna mma ebiesan. Ɔba barima no te papa n'anim ɛresrew hwɛ n'anim. Na ɔba baa no twere ne maame de ti ato ne kɔn so. Maame ne nsa baako kuta ɔba ketewa ne mu a ɔrehwɛ no.

Ɔhenpɔn bi a ɔte negua mu a mpanyinfo ɛtwa ne ho ɛhyia. Ebi tete hɔ ɛna ebi nso gyinagyina hɔ. Ebi firafira ntama, ebi de ntama abobɔ wɔn mu ɛna ebi nso hyehyɛ ntaare. Na opolisinii bi gyina hɔ ɛna obi nso kura ɛfiri a ɔretwa nfonni na ɔtitiriw gyina ɔhenpɔn no anim ɛrekyea no.

Nkorɔfoɔ bi wɔ ɔdan bi mu na maame baako a ɔhyɛ ahwehwɛniwa ɛhyɛ ataade soro fitaa te akonwa mu te ɔpono bi akyi. Na wɔn ahyehyɛ nnuro bebree wɔ ɔpono yi so. Maame yi ɛne maame panyin bi a wabɔ duku de ntama abɔ ne mu ɛrekasa. Na baako nso te maame yi nkyɛn a ɔhyɛ ahwehwɛniwa a bag kɔkɔɔ esi ne so. na wɔn nyinaa ɔretie nea maame no reka no.

Basabasaeɛ bi asi amannyɔfo ntam wɔ mmarahyɛbaguafi. Binom gyina nkyɛn a wɔrehwɛ adeɛ a ɛrekɔ so no, na ebi nso apagyapagya wɔn nsa akɔ soro. Ebi hyehyɛ coat ɛnna ebi nso hyɛ ntare ankasa. Ebi de ade akatakata wɔn hwene ano, na wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ.

Aborɔfo bebree tete nkonnwa so atwa ahyia apono atuntum tuntum ho, na nkrataa ne nsu wowɔ apono yi so, na oburoni baa baako gyina adaka kɔkɔɔ mu wɔ wɔn anim hɔ, na ɔrekasa wɔ akasamu mu kyerɛ wɔn. Wɔn nyinaa adan wɔn ho rehwɛ no atie nea ɔreka no.

Mmea ebiesa ɛwɔ ayaresa ɔdan bi mu. Mpa ɛna adaka a ɔde ade esisi mu esi ɛhɔ. Na ɔbaa baako te ɔpono ɛkyi a tablet si ne nim a ɔkuta krataa remiamia ade wɔ tablet no so. Nnuro ɛne ade a wɔdehwɛ ayarefoɔ gugu ɔpono yi so. Mmea mmienu no nso, ɔbaako gyina hɔ na ɔbaako te hɔ na ɔrehwɛ adeɛ a nea ɔte hɔ no yɛ.

Mmarima anan ɛna mmaa ebien ɛwɔ nwura mu baabi, na amena bi ɛwɔ wɔn mfimfini. Mmarimma no ebesia kuta sofi. Mmienu de wɔn sofi no resesa anhwea. Na ɔbaako kita ne sofi no ɛrehwɛ amena no mu. Ɔbarimma baako nso gyina wɔn ɛkyi ɛrehwɛ nea wɔreyɛ. Mmaa no nso ɛrebɔ nkɔmmɔ.

Ɔdan a wɔasiesie mu a akonnwa fitaa bi si ɔdan yi mu. Pono fitaa bi si ade a ɛyɛ fitaa ne tuntum a wɔde asɛw fam so, na ɔpono tuntum bi nso si akonnwa no nkyɛn. Nhwiren bi si akonnwa no akyi na mfonini bobɔ ban ho. Kanea sɛn hɔ ɛnna ntama ahaban mono bi gu akonnwa yi mu. Sumii ebien nso gum.

Basabasayɛ asi amanyɔfo ntam, na ɛhɔ ayɛ manyamanya. Ebi ama akonnwa so a wɔde rekɔ ko. Na ebi nso repata. Ebi nso retɔ fam. Na nsɛnkyerɛni bi gyina hɔ a okura afiri retwa nea ɛrekɔ so no.

Mmerante a wɔwɔ sukuu dan mu. Na wɔn mu beenu gyina apono ho. Mfiri bi wɔ apono yi ho a wɔde reyɛ adwuma. Baako de ahwehwɛniwa ahyɛ ne ti na ɔbaako no de, ɔnhyɛ bi.

Nkurɔfokuw bebree ato santen rekɔtow aba. Na ɔbaako ato n'aba awie abobɔ krataa no de rehyɛ adaka mu. Adaka yi mmuaso yɛ a tuntum, na ebinom nso retwɛn sɛ ɛbɛduru wɔn so. Mmea wɔ mu, ɛna mmarima nso wɔ mu.

Nkrɔfokuo a wɔnam nwura mu wɔ baabi. Na ebi so funu daka. Adaka no, ntama fufuo akyekyere ho na wɔde ren asisisisi so na ebi nam adaka no anim na dodɔ nso nam akyi. Nkrɔfo no mu no, mmea wɔ mu na mmarima wɔ mu. Ebi hyɛ kyɛ, ebi nhyɛ kyɛ. Ebi nso de ntama asisi wɔn mu.

Mmaayewa bi no mo ɛfirefira ntama a wɔde bi abobɔ wɔn mu. Na wɔde awhende ɛgugugugu wɔn kɔn mu ɛde bi atoto wɔn tiri so. Na ɔkuta handkerchief ɛreto ɛnnwom. Wɔn ato santen ebien. Na nkorɔfoku bi nso gyina apataase wɔ wɔn ɛkyi ɛrehwɛ wɔn.